Pomathimbo go paife omuntu owapumbwa okukala wuna ondjato yuudha iimaliwa oshoka ,iimaliwa ohayi tu kwatha momaudhigu gi ili nogi ili una twiiyadha megumbo kamuna iikulya ,una twiiyadha wuna okweende ondjila onde nenge wuye kiipangelo.

Limwe lyomesimano lyiipa yiinamwenyo yomokuti noombwa dhomomeya oyo ndyono kutya ohatu vulu okulongamo iilongomwa yi ili noyi ili mono tatu vulu okulongamo omapaya gomiishiya, oondjato nosho wo oongaku dhokuzala koompadhi.

Mokukalamwenyo oshi li sha simana oku kala wu na oshimaliwa mondjato yoye oshoka iimaliwa momathimbo gopaife oyili hayi kandula po omaudhigu ogendji. Uuna to iyadha wa tukukilwa kuuvu uusiku nongele wuli mompumbwe yokulandasha she endelela.

Ombaanga ya venduka ndjoka ya tseyika nawa Bank Windhoek oyili hayi gandja omakunkililo kaantu kutya natukale hatu dhiladhila manga inatu landa sha twii yadhe inatu landa iinima twa pitililitha shoka twali tuna okulanda.

Moshilongo mo Namibia, Iimaliwa oyili hayi ithanwa Namibian dollars, Iimaliwa mbino oyo hayi longithwa oku panda oompumbwe dhetu, oku futa omeya omalusheno na yilwe ishewe.

Oshilongo kehe ohashi tula po omwaalu dhasho dhiimaliwa uuna tamu ningi omataambathano, ngele to landa koshilongo shawo, nenge yo taye ku landitha iihongomwa ya za koshilongo shawo.

Momagumbo gopashinanena otuli hatu adhamo iipundi mbyoka hatu iithana omashofa. Iipundi mbika oyili ya longwa mo miti taku tulwa omatalashe nomalapi woo.

Moshilandopangelo oto adhamo aantu omaludhi gaali ,mono muna aanenentu mbono ye na iimaliwa noshowo aathigona mboka kayena uuhupilo wuli nawa , mbano ohaya kala ye li mbano oha ya kala ye li poopate ta ya landitha ya wape oku imonena sha shoku isila oshimpwiyu.

Aantu ohaya ka talela po oombaanga oonene miilongo yawo. Uuna taya iyadha ya hala okuya kiilongo yontumba hono haya ka ninga omataambathano nombaanga taya gandja iimaliwa mbyoka yomoshilongo moka yo taya pewa yokoshilongo hoka yu uka.

Omiti odhili dha simana momudhingoloko, okusilwa oshimpwiyu oshoka ohatu mono mo iihongomwa oyindji. Iihongomwa mbika ongaashi iitaafula mbyono hatu longitha oku tenteka iikulya ngele tatu li, tatu yi longitha koosikola noshowo komahala gomangeshefelo.

Uuna twiiyadha wuli moshilongo kashishi sheni, owa tegelelwa wu gandje iimaliwa yoye mbyoka wa za nayo koshilongo sheni momataambathano, opo ya wa pe okukupa iimaliwa mbyono to vulu okulongitha moshilongo shawo.

Oongeshefa dhanakanena odhe shitu ningila oshipu uuna tatu iyadha tweke dhi taalelapo . Iilandomwa ohayi kala yalekwa yatentekwa komeho kutse shotatu ya moositola moka , opo kehe shoka twahala otatu shimono nuupu.

Iilongo yoko Europa, aantu oyeli haya longitha iimaliwa mbyono hayi ithanwa ooeuro. Ano tuna ooeuro omilongo ntano, ooeuro ethele, ooeuro omilongo mbali nosho wo ooeuro omathele gatano.

Ombaanga onene moNamibia yaWindhoek, ndjono ya tseyika nawa Bank Windhoek, oyi li hayi tupe omawuwanawa ogendji, uuna tatu longitha oongodhi dhetu mpono to vulu okupatulula wu tale kombaanga yoye noshipala shoye.

Ombaanga onene yavenduka yatseyika nawa Bank Windhoek, oyili hayi gandja omakumagitho nosho wo omayele kaantu mboka taya iyadha yeli momagumbo yena omadhiladhilo gokuninga oongeshefa.

Monkalamwenyo otu li tu na mo oompumbwe odhindji, dho noompumbwe dhimwe odhi li dha pumbwa oshimaliwa. Onkene ano owa pumbwa okukala wu na oshimaliwa mondjato yoye, opo wu wape okugwanitha po oompumbwe dhoye ndhoka wu na monkalamwenyo.

Osha simana okukuna nokutonatela omiti, oshoka ohatu mono mo iihongomwa. Iihongomwa mbika ongaashi iitaafula mbyoka hatu longitha momagumbo, moosikola nopomahala gomangeshefelo.

Aanongontu oyeli haye tulongele iitafula noshowo iipundi, mbyono yili pondondo yopombanda, tse tatu landa kuyo, tu fale momagumbo getu, moombelewa, napalwe ishewe.

Aanongo oyeli ha longitha oomiti. mokutulongela ihongomwa ngashi iitafula niipundi pyoka hatulanda atufala moomagumbo, koosikola oma shala gongeshefelo, kongeeleka.

Omiti odhili hadhi longithwa okulonga iihongomwa. Iihongomwa mbika ongaashi oombete, omitse dhoombete, iipundi niitafula, mbika aahongi haye yi landitha koondando dhiili nodhiili. Naalandi ohaya landa nelalakano lyoku katula momagumbo gawo, noshowo moositola dhiili nodhiili.

Miipa yinamwenyo ngaashi ombwa dhomeya ohatu monomo uuwanawa owindji ngaashi miya dhono tatu zala mombunda oshowo oongaku.

Okutonatela nokutsika omiti oshi li sha simana, oshoka ohatu mono mo iihongomwa oyindji. Iihongomwa mbika ongaashi iipundi niitaafula, mbyoka hatu longitha pomangeshefelo nomoongeleka.

Oku kala wuna sha mondjato yoye oshili shasimana oshoka ngele owe ende nondjato kamuna sha otomono iihuna oshasimana oku ka la wuna iimaliwa oshoka oyi li ha yi tu kwathela nokugwanitha po oompumbwe dhetu.

Ombaanga yotango yopashigwana, ya tseyika nawa FNB ohayi gandja omikuli kaanafaalama yiimuna mboka ya kanitha omaliko gawo.

Kiilongo yokuEuropa aantu ohaya longitha iimaliwa mbyono hayi ithanwa ooEuro. OoEuro odho haya longitha okulanda oompumbwe dhawo.

Iimaliwa mbyono hayi ithanwa Euro oyili hayi longithwa kiilongo yokoEuropa. Iimaliwa mbino ongaashi ooeuro omilongo ntano ndhono haya longitha okulanda shoka ya pumbwa.

Omiti odhili dhasimana, oshoka ohatu vulu okuhonga mo iihongomwa yi ili noyi ili mbyoka hatu longitha okutenteka iinima yetu. Iihongomwa ongaashi iitaafula mbyono hatu longitha momagumbo nosho wo pomahala gomangeshefelo.

Okusila oshimpwiyu omiti oshili sha simana oshoka ohatu mono mo omauwanawa ogendji. Yimwe yomomauwanawa ongaashi iipilangi, mbyono hatu longitha okulomga iihongomwa ngaashi oosikopa, dhoka hatu tula omambo noshowo iikutu yetu.

Yimwe yomuuwanawa womiti ohamu zi yimwe yomiihongomwa ngaashi iipilangi mbyoka hayi longithwa okuningwa iipundi yetu yopashinanena, mbyoka hayi tulwa omatalashe opo yivule okukuutumbwa.

Omatala ogo ehala mpoka aanangeshefa haa ngeshefele iilandithomwa yawo. Aanangeshefa ohaa kutha iilandithomwa yawo e ta yeyi tsilike ya vule okuyi landitha nawa.

Aanongontu oyeli haye tulongele iilonga iiwanawa taya longitha omiti mono taya hongo iipilangi ye tuningile oolaka. Moolaka mono ohaya tulamo uumbamba nelalakano tuvule okutulamo iinima iishona mbyoka hatu longitha.

Moongashingeyi dhopashinanena iinima ohayi kala yapakelwa moolaka, yapakelwa shiikolelela kutya shino osholudhi luni. Omeya ogiilile, omakende ogiilile, iikulya oyiilile.

Momiti ohamuzi iipilangi ndjoka hatu longitha okuninga oosikopa. Oosikopa dhimwe ohutudhitula muundunda dhokulala mono hatu pakelemo iikutu, dhimwe ohatu dhi tula mooseti ndhono hatudhi pakele iiyaha, dho dhimwe ohadhi kala moositola nomoombelewa.

Omiti odhili dhasima oshoka, ohatu hongomo iihongomwa yiili no yiili, iihongomwa mbika omuna ngaashi iipundi. Iipundi oha yi hongwa nelalakano opo aantu yakatumbeko niihongomwa mbika ohatu yaadha momagumbo no pomahala gomalandithilo.

Yimwe yo muuwanawa wokukuna omiti odhindji aamu vulu kuza iilongomwa, iilongomwa mbyono ngaashi iipundi mbyoka hayi vulu kulongwa etayi landithwa yi ka ka kuutumbwa mooHotela, moongeleka naampoka aantu haya vulu oku kala yagongala.

Iimaliwa mbyoka hayi longithwa kiilongo yaEurope ohayi ithanwa ooEuro. OoEuro dhino odhili haye dhi longitha okulanda iizalomwa yawo, iikulya, noshowo okulanda yilwe yomoompumbwe.

Owuli wuna iimaliwa nedhiladhilo lyokuninga oongeshefa, thikama ano eto kutha iimaliwa yoye eto kutha okashina ngoye to yalula kutya owapumbwa okulanda shike nashike.

Pethimbo lyiituthi ngaashi evalo lyomukukilili oshowo omumvo omupe, ombaanga onene moNamibia ndjoka yedhina ombaanga yaWindhoek oyili hayi gandja omahalelo yambeko kaalongithi yawo.

Aanongontu oHaya longitha iipilangi yaza momiti. Ohaya ningi iipundi noha ya tulako omatalashe noshowo omalapi kombanda opo ya longe omatyofa ngono ha ga adhika momagumbo gomoondoolopa

Omuntu gomukuluntu owa pumbwa okukala wu na ondjato muna oshimaliwa, pomathimbo gopuudhigu wu kale wo to vulu oku ikwathela ngoye mwene, uuna to iyadha wuli megumbo kamuna sha iikulya, puna omeya inaaga futwa nenge olusheno inali futwa.

Omakwatakanitho gomeya ogeli gena ehumokomeho ewanawa mono tuli hatu longitha omeya kehe mpoka tuli megumbo. Uuna to iyadha wuli mokombitha ohamu kala mwa tulwa uupomba mbono hatu longitha oshowo muundjugo.

Kiilongo yopo Europa okuli haku longitha iimaliwa yo Euro. Aantu oha yeyi longitha oku landa oompumbwe dhawo ngaashi iikulya oku futa omeya nomalusheno.

Kiilongo yoku Europa oyeli haya longitha iimaliwa mbyono hayi ithanwa ooEuro okulanda oompumbwe dhawo mwakwatelwa omeya, omalusheno noshowo iikulya.

Molweendo lo kuya koshitunda shilile oho kutha iimaliwa yoye mbyoka una yomoshilongo mono Tamu kaninga omatambadhano koombabga dhoshilongo shoka opo yekupe iimaliwa mbyoka tokalongidha.

Osha simana okuka sikilila iimaliwa yoye kombaanga, uuna to iyadha wamona oshimaliwa oshindji itoovu okushi tula megumbo nelalakano wuka gwedheleko iihohela ndyoka oombaanga hadhii gandja gwaamboka yasiikilila ko iimaliwa.

Dhimwe dhomeembaanga dhaNamibia ongaashi ombaanga onene yaVenduka ndjono yili hayi gandja omathigathano uuna wa longitha okakalata koye kombaanga ndjika nenge wa tuminwa iimaliwa to landa oshinima mositola yontumba, oye li haye ku pe omagano.

Uuwanawa woku tsika omiti noshowo okudhi sila oshimpwiyu omolwashoka ohatu monomo iihongomwa Iihongomwa mbyoka ongaashi uutaafula mbyono hatu longitha momagumbo no pomahala gomangeshefelo

Yimwe yomuuwanawa wokutsika nokusila oshimpwiyu omiti, mbyono kutya ohatu mono mo iihongomwa oyindji. Iihongomwa mbika ongaashi iipundi, iitaafula noshowo oosikopa ndhono hatu longitha okutula iilongitho yetu.

Iimaliwa oyili yasimana oku kala wuna oshoka ohayi tukuta momawu dhigu ogendji . Uuna tu iyadha tuli momagumbo kaamunasha iikulya . Uuna tuna okufuta omeya noshowo omalusheno.

Olupi yo oshimaliwa sho moIdia, hashi aadhika moombanga oonene dho mo Idia, oshimaliwa shika oha ye shilongitha okulanda oompumbwe dhawo. Nongele ota ya yi kiilongo yi ili noyi ili, oha ye shi fala koombanga opo ya ka pewe ko shoka shomoshilongo moka ya hala oku ya.

Aanongo oye li haa longitha omiti okuhonga iipundi, taa gwedha ko omatalashe, ya ninge shono hatu ithana omatyofa. Omatyofa ngano ohaga landwa kaantu, taa fala momagumbo taa ka kala ko omitumba.

Yimwe yomuuwanawa wokutsika omiti nokudhisila wo oshimpwiyu oha tu monomo iihongomwa ngaashi uutafula niipundi mbyono hatu longitha momagumbo nomoombelewa.

Kakelewo koku pungula iimaliwa yetu, ombaanga onene ndjoka ya venduka oyili hayi gandja omasindano pomathimbo gevalo lyomukulili moka to iyadha to sindana iimaliwa yondando yontumba.

Uuna to iyadha wuli mondjila onde yokuya kiilongo yi ili noyi ili , oshi li shasimana wutale iimaliwaa yawo kutya oyi thike peni miimaliwa yoshilongo shoye moka, opo wushiwe oku ya niimaliwa yagwana.

Ombaanga ya Windhoek ya tseyika nawa Bank Windhoek ohayi gandja omahalelo yambeko omawanawa kaalongithi yayo pomathimbo giituthi ngaashi evalo lyomukulili noshowo omumvo omupe.

Epangelo kehe moshitunda oli li lina iimaliwa yalyo, iimaliwa mbino oyo hatu longitha okulanda iikulya momagumbo, okufuta oosikola dhaanona yetu, okufuta iipangelo nayilwe ishewe.

Okutsika noku sila oshimpwiyu omiti oshili sha simana oshoka ohatu monomo iihongomwa. Iihongomwa ngaashi iitaafula mbyoka hatu longitha momagumbo nomoombelewa.

Iipa yiiyamakuti noshowo ombwa yomomeya oyili ya simana oshoka ohatu longo mo oondjato ndhoka hatu longitha okutula mo iinima yetu, oongaku noshowo omiya dhomoshiya.

Kaanangeshefa mbono haya ningi omangeshefelo gawo kiilongo yilwe, oshili shasimana opo yatale kutya kiilongo iikwawo uuna tolanda oshinima nenge to landithako oshinima otashi ku pula nenge oto pewa ko ingapi .

Uuna to iyadha wuna oshituthi nenge wuna ondunda yomalovu, oho matukile koositola dhoka oonene hoka kuna oondando dhili pevi, ngoye tokalanda omalovu goye gomositola yoye nenge go poshituthi sho ye.

Oku tsika omiti, oku dhi tekela omeya noku tala kutya odhili muundjolowele wuli nawa oshili sha simana oshoka ohatu longo mo iilongomwa oyindji. Iilongomwa mbino ongaashi omatyofa ngono haga longwa niipilangi yaza komiti taga tulwa omatalashe, kombanda taku tulwa omalapi, tu vule oku kuutumba ko.

Oshili sha simana opo omuntu wukale wuna iimaliwa. Oshoka ohatu yi longitha okulanda iikulya ngele momagumbo kamunasha. Oku futa iipangelo, oosikola nayilwe ishewe iikwawo.

Iimaliwa yaNamibia oyi li hayi ithanwa oondola dhaNamibia, mpono pu na omafo gomathele gaali, ethele, omilongo ntano, omilongo mbali nosho wo omulongo.

MoEuropa omuna iilongo oyindji noonkondo , yo iilongo yimwe ohayi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithanwa euro mbyoka hayilongwitha okufuta iinima oyindji noku gwanithapo iinakugwanithwapo oyindji.

Yimwe yomoombaanga dho moNamibia yatseyika nawa Net bank, oyili hayi gandja omathigathano kwaamboka yeli haya hingi uuthanguthangu, mono yeli haya pewa oondando dhontumba uuna ya sindana.

Okutsika omiti noshowo okudhi sila oshipwiyu osha simana oshoka ohatu mono mo iihongomwa mbyoka hayi ningwa kaanongo. Iihongomwa mbika ongaashi iitaafula.

Aantu oyeli haa ka talela po oombaanga oonene hono kuli haku ningilwa omataambathano, to gandja iimaliwa mbyoka una ngoye to pewa yoshilongo shoka wa hala.

Oopololeka dhoku kuna omiti odhili dha simana moshilongo, oshoka omiti dhika ohatu kutha mo iilongomwa oyindji. IIlongomwa mbino ongaashi iitaafula, iipundi mbyono hatu kala omutumba moongeleka, pomahala goma landithilo nosho wo momagumbo getu.

Epangelo lyaIndia oshowoo moombaanga dhaIndia otu li hatu adhamo iimaliwa mbyono hayi ithanwa ooRupi. Mbono ohayi longithwa okulanda shoka yapumbwa.

Yimwe yomiilongomwa yopashinanena ongaashi omatyofa. Omatyofa ogo iipundi ya longwa ya tulwa omatalashe pokati. Iipundi mbika ohayi longithwa momagumbo gopashinanena ya tulwa moondunda dhokugondja, hoka aanegumbo haya kala omutumba, ngele taya tala oradio yomuzizimba.

Limwe lomesimano lokukuna omiti nokudhisila oshimpwiyu, olo ndyoka kutya ohatu monomo iihongomwa oyindji. Iihongomwa mbika ongaashi oosikopa dhono hatu longitha okutula iikutu yetu , oku kwatela omagadhi getu noshowo iiyaha mbyoka yo meekombitha.

Ngele owuna edhiladhilo lyoku katalelapo oshilongo shontumba owuli hoyi koombelewa hoka aantu haya kaninga omataambathano ,eto gandja iimaliwa mbyoka yomoshilongo sheni yo tayekupe mbyoka wapumbwa okuya nayo koshilongo hoka wahala okuya.

Uuwanawa wokutsika omiti noku dhi tonatela, otu li hatu mono mo iihongomwa oyindji mbyoka ya longwa pa shinanena, ngaashi uutaafula noshowo iipundi mbyono hatu ithana kutya omashofa, mbyoka hayi kala ya ningwa ya tulwa omatalahe, kombanda ta ku tulwa omalapi.

Limwe lyomesimano lyokukuna omiti olyo ndyoka kutya ohatu mono mo iihongomwa oyindji. Iihongomwa mbika ongaashi oosikopa, oombete, nosho wo iipundi mbyoka ya longwa pethimbo lyopashinanena.

Ombaanga yedhina Standard Bank ohayi tu pe omauwanawa mono ho longitha okakalata koye uuna wi iyadha wu li mositola yontumba to landa iinima yoye mbyoka wa pumbwa to yi landa to futu nokakalata.

Omiti odhili dha simana oku kunwa oshoka aanongo ohaye dhi longitha oku kuthako iipilangi. Iipilangi mbyono haya longo mo iipundi mbyono hatu kuutumba momagumbo, moongeshefa osho wo moongeleka.

Pomatala oyulu hatu adha po iipindi oyindji. Iipindi mbino oya kwatelamo iihulunde niiyimati mbyoka aanafalama hayeta mokati kaantu yo aantu taya landa.

Ombaanga onene moNamibia yaVenduka oyili hayi kwathele aanasikola mboka, haya iyadha yeli momihandjo mokuya landela, iikulya, iikulya niikwamagadhi.

Aalongi yomoombanga oyeli haya ka talelapo omahala mpoka ombaanga dha fa dhi li kokule nelalakano aantu mbano ya vule okumona uuwanawa nuuyelele kombinga yombaanga yo yamwe ya vule okutameka uumbo wawo wombaanga.

Okutsika omiti noshowo oku dhi sila oshimpwiyu osha simana, oshoka momiti ohatu mono mo iihongomwa oyindji. Iihongomwa mbino ongaashi iipundi, iitaafula noshowo oosikopa.

Momagumbo gopashinanena aantu oyeli haya landele mo uutaafula mboka wa longwa pondondo yopombanda. Nosho wo iipundi mbyoka ya shiga ko hayi ithanwa omatyofa.

Okutekula omiti nokudhi sila oshimpwiyu oshili shasimana oshoka ohatumono iihongomwa ngaashi iitaafula. Iitaafula mbika ohatuyi longitha momagumbo, moombelewa nokoosikola.

Omiti odhili dha simana okusilwa oshimpwiyu Oshoka ohatu monomo iihongomwa. Iihongomwa mbika ongaashi iipundi mbyono hatu longitha momagumbo , moombelewa nokoosikola.

Ombaanga onene moNamibia yaWindhoek yatseyika nawa nedhina Bank Windhoek, oyili hayi kwathele aanasikola mboka yeli komihandjo noku yalandela iikulya niikunwa nosho wo okuya landela iikwamagadhi.

Oku kuna omiti odhindji moshilongo oshili shasimana oshoka ohatu hongomo iihongomwa oyindji, iihongomwa mbino ongaashi iipundi, iitafula mbyono hatu hongo nelalakano lyokulanditha noshowo okufala momagumbo getu.

Yimwe yomilongomwa yomomiti ngaashi oosikopa. Oosikopa ndhoka hadhi longwa, tadhi landwa nelalakano lyokulwa moombelewa nosho wo momagumbo. Moombelewa ohadhi kwatelwa omambo ngoka omanene kaanangeshefa nomomagumbo ohadhi longithwa okutulwa, iikutu, uuyaha nayilwe ishewe.

Mpanga inoya molweendo loye olunene okuya koshilongo shilwe, oshili sha simana opo wutale iimaliwa yawo kutya mokulanda oshowo mokulanditha nokutya ohashi kala shithiike peni.

Omiti odhina omawuwanawa ogendji, mono hatu kutha mo iihongomwa ngaashi, iitaafula, iipundi yoku kuutumba momagumbo, moongeleka noshowo pomahala gomalandithilo.

Ngele owuli moshilongo sheni wahala wuka talelepo oshilongo shontumba oshili shasimana wuka talelepo oombanga hono haku ningwa omataambathano giimaliwa togandja iimaliwa yoye Topeka yokoshilongo hoka wa hala okuya.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjono ya tseyika nawa FNB, oyili hayi gandja omagano momathigathano gontumba, mono hayi gandja oombandi kwaamboka ya longa nawa.

Uuna to iyadha wa hala oku ka talelapo oshilongo shontumba, oshili sha simana wuka talelepo oombaanga, hoka haku ningwa omataambathano, to fala iimaliwa yoye mbyoka wuna womoshilongo shoye, ngoye to pewa mbyoka yokoshilongo hoka wa hala okuya.

Omuntu shampa wayi koshilongo shimwe oho fala iimaliwa yoye mbyoka waza nayo koshilongo sheni koombaanga oonene dhomoshilongo mono, mono tamu ningi omataambathano yo taye ku pe iimaliwa yomoshilongo shawo.

Okukuna nokusila oshimpwuyu omiti oshili shasimana oshoka ohatu kuthamo iihongomwa oyindji. Iihongomwa mbino ngaashi iitaafula nosho wo iipundi mbyoka hatu longitha momagumbo, moombelewa nopomahala galwe.

Aanongontu oye li haa longitha oomboha, oku tula kumwe iipilangi, mbyono tayi eta po iihongomwa, ngaashi iitaafula mbyono hatu longitha momagumbo, nosho wo pomahala galwe.

Ombaanga onene moshilongo shetu mo Namibia oyili hayi tweetele iimaliwa, iimaliwa mbino omwa kwatelwa ngaashi oodola omilongo ndatu ndjono hatu longitha okulanda shoka twahala.

Momagumbo gopashinanena otu li hatu adha mo iipundi mbyoka ya hongwa momiti nenge tu tye miipilangi ya za momiti taku tulwa omatalashe nomalapi. Iipundi mbino ohatu yi ithana omatyofa.

Okutsika omiti noshowo okudhi tekela oshili shasimana oshoka ohatu mono mo iihongomwa oyindji , yimwe yomuyo ongaashi iitaafula mbyono hatu longitha momagumbo noshowo pomahala gomangeshefelo.

Pethimbo lyuutalala moongeshefa odhindji ohatu adhamo iikutu kuutalala. Mbyoka ano oombindja noombulukweya dhawo dhili pomapando ogendji mono tohoogolola mo ndjoka to gwanamo.

Uuna wa hala oku landa nosho wo oku landitha koshilongo shi ili noshi ili, ohapu kala pwa tulwa oondando kutya uuna to gandja oshimaliwa sho koshilongo sheni oto gandja miimaliwa ingapi, ngele to landa nenge to landitha.

Iimaliwa oyili ya simana mokukalamwenyo kwomuntu oshoka ohatu yi longitha koompumbwe dhi ili nodhi ili. Oompumbwe dhiikulya, oompumbwe ngele to ehama wa pumbwa oku ka futa koshipangelo niikutu mbyoka hatu zala ohayi zi miimaliwa.

Epangelo lyoshitunda kehe oli li li na iimaliwa yalyo. Iimaliwa mbino oyo hayi longithwa kaakwashigwana yomoshilongo naantu ayehe mboka taya iyadha ye li moshilongo moka okulanda oompumbwe dhawo.

Uuna twiyadha wahala okuka talelapo oshilongo shontumba oshili sha simana opo wu kuthe iimaliwa yoye mbyoka wuna yomoshilongo tamuka ninga omatambathano wupewe mbyoka toka longitha koshilongo haka wu uka.

Omagumbo gomoondoolopa ogeli gatungwa pondondo yili pombanda, Mono hatu adhamo muna ootalapa ndhono tadhi ulike kutya pombanda opuna ondunda dhimwe muna iipundi niitafula yaningwa momiti.